Keehippe lo''iyaa ayfiyaa ayfida mittati beettoosona. ha mittessikka ya baggara ha baggara cora mittati beettoosona. akka qassi tookka uttidooge cora ayfiyaa ayfada uttaasu. ha ayfiyaassi sunttay aybba geteetti?

Issi qoodan cora gidida asati keehippe puulatti ettida maatayi woykko talggi talggiiddi de"iya maataa garssaani beettosona. Ha maata garssan de"iya asatussi qoodayi aappunee?

Woossiyo keettay meechcha timirttiya tamaarida naata shaafa efiidi meeccidi beettoosna. qassi eti de'iyo haatta garssan aybbay de'i?

Ha kare meedoosiyaa ayba meraa oykkadee? qassi a uttidoogee aybaa bollaanee? ha"i waanaydda beettay?

Issi cor asay beettees. ha cora asappe sintta baggara eqqidi asassi kiitaa aattide de'iyaa issi izaway beettees. ha izawassi maayuwa meray ay malati?

issi suyqqiyaa karen heezzu kaamee eqqidaagee beettees. he kaamiyaappe ha baggaara uttida naa"u asati beettooosna. he asatikka aybaa oottiidi beettiyoonaa.

Keehippe aaho shooqan tooheti uttida badalay beettees. appekka qassi ya baggara muuzekka beettees. ha baggara badala xeelide de'iyaa asatu qooday woysse?

naa"u asati baluquwa toggi utidaageti beetosona. ha asatikka baluqquwa bolan utidi yki utidoge toora geetettes. ha baluqoy aybissi maadii?

Heezzu asati issippe gididi eqqidosona. Etikka qassi issoy ha baggi simmin naa"ay ya baggi simmin mittaa garssan eqqidosona. Etu garssan gidduwan de'iyagee ay mala maayuwa maayi uttidee?

Issi naa"u asati beettosona. ha asatikka issoy cenggursaa xooqu oottiyaa miishshsaa oykkidi oyshhshaa oychchiidi beettees. qassi etuppekka ya baggaara haa yiidi cora asay beettees. eti na"ay maayido mayuwaasi meray aybaa milaatii?

Baatayanne qassi he baataa duge tucci uttida xaaroy beetosona. Hegeeka hilaati woykko eranchchati bantta kushiyan medhdhido so miishshata woykko so buqurata.

Issi aaho katamay beettees. ha katamaa garssankka gaare mittappe meretidaage beetees. ha garekka qassi issiba baayyo de'iyaaba toossidi efanassi maaddiyaa miishsha.

issi luxxiya tamaaretuyo immetiya maxaafa bolan luxxiyo maxaafayo dumma dumma seerati de'oosona. ha seeraa maadoy aybee?

Keehippe merettan xoqqu giide dere beettees. ha deriyaappekka garssa baggara dumma dumma doozati beettoosona. qassi ha deriyaassi sunttay awa deriyaa getetti?

oyddantta kifiliyaa luxanchchatuyoo heeraa saynisiyaa maxaafay ggigidaage beettees. heraa saynisiyee tamarissiyoobaykka aybee aybee?

Issi maanawu giigiya woykko min mall"iya mittaa ayfee beettes. Ha ayfee asayi payyatettayi pacciyo wode go"ettiyogaa gides. Ha mittaa ayfiya sunttayi aybaa geetettii?

issi izaaway barkka soni oydiyan uttidaage beeetes, qassi i uttidosaappe sintta bagaara oydiyan dawutaray biire beetees, i ha satiyan ayba ootiidi de'ii?

Issi puulati uttidassan issi yelaga na'iyaa baaga binanna daddiisa uttada yabaggara keehippe lo''iyaa woykko sohuwa xeelaydda beettawus. a qassi uittidooge oydiyaa a diyoosay aybba mera malati?

Dumma dumma lo"iyaa puulan giigida qumati beettoosona. ha qummatu qoodaykk daro qassikka ettikka dumma dumma. ha qummatu sunttay aybee aybee oona oona getetti?

Cora kaameti eqqidaageeti beettoosona. Ha kaametikka keehippe puulati uttidaageeti beettoosona. Ha kaameti de'iyo heeray keehippe puulati uttidaaga. Ha kaamiyassi maaddoy aybbe? I aybbassi maaddi?

Cora yelaga naati issippe gididi Wolaytta woga kaassa kaa'ide beettoosona. Hegetuppeka sintta baggaara naa''ati Wolaytta wogaa durssaa duride beettooson. Ha yelaga naatu qooday aappune?

woossiyo keettan cora asay shiiqidi diyaageti beettosona heetikka xoossa qaala siyananne xoossa matappe yiyaaba ekana giidi shiiqidaeeti beettosona

Hagaa xeelliyoo wodiyaan issi izaawaay ba kuushiyan uuttaa tookidi beettees. Ha uuttay aybisi maaddii giikko digin asay haashshidi appe iitimaa woykko unccaa appe ekkidi manaassi maaddees.

Issi keehippe puulati uttida keetta garssay beettees. Ha keetta garssan dumma dumma oyddeti qassi ha oyddetuppekka sintta baggaara asay qumaa wottidi miyo oyddetikka beettoosona. Hageetussi maaddoy aybbe?

Cora asati beettoosona. Ha cora astuppekka guyye baggaara eqqi uttida asaykka de'ees. Etuppekka qassi ha baggaara gulbbatidi uttida asay dees. Ha gulbbatidi uttidaageetuppe sintta baggara aybaa oottiiddi de'ii.

Issi issi keehippe lo''iya keettan cora asati uttidoosona. He asatikka issoy issuwaara haassaydde beettoosona. Etikka qassi uttidoosay keehippe lo''iyasaana. Etussi meray ayba masatii?

Issi huuphphe keettay beettees. Ha huuphphe keettaykka ogiyaa xeelles. Qassikka ha keettay dirssan yuuyi aadhdhidi diretiis. Ha Keettakka ogee pudenne duge efiyaage a kareera aattees. Ha heeraa asay woyfgi xeessi?

Lo"o puulan oosettida ogeti beettoosona. Ha ogeta naa"awu shaakkida mittati woykko koorinttiyaa mittati beettoosona. Etappe sintta baggaara zo'o malkkiyaan qorqqoroy keexettido keettaa sunttay aybee?

Oyddu asati issippe issi maaran uttidi ezggishin woykko haasayettiiddi diyabaa siyishin beettes. Ha uttida asatuppe macca asaa qoodayi aappunee?

Issi keehippe lo''iya caamay, caama bayzziyo sohuwan woykko giyatun bayzzetanaw kiyidaage beettees. qassi caamaa meraykka karetta. qassikka ha caamaa miishshay aappune?

Issi yelaga na'iya barkka eqqidaara beetawus. Ha yelaga naa'essi binaanay keehippe woggaa, akka qassi keehippe orddiyo, issi meray ayba malatii?

Keehippe aaho gadiyan zerettida gaashee beettees. Ha gaashe garssankka heezzu asata gididi gaashiya sharafaa woykko maataa harumiiddi beettoosona.

issi maayo keettan woykko maayuwaa bayzziyoosan sikettidi giigidi kaqetti uttaagee woykko bayzettanawu giigeetti uttida maayyoy beettees ha maayyuwaa meeraykka aybaa malatii

issi asi wolaytta udifersaappe oyshettida oyshuwau haniya zaaruwaa woykko gamma zaaruwaa immiddi de'ishin beettees ha zaaruwaa immiya asikka eqqido sohoy awa geetettii

pa keetta garssan aappun miishshati beettiyoonaa? ha miishshatussikka meray aybaa masatii?

kaamee yuuyiyo heray beettees qassikka ha kaamee yuuyiyo yuushuwaappe giddo baggaara maatay beettees qassi ha baggaara ya baggaara poo'uwaa immiya mittati eqqidosona a sunttay ayba geetettii

luxetta keettan cora tamaareti beettoosona qassi luxissiyaarakka sintta baggaara haa simmada eqqaasu. ha tamaariyaa oishaa oichchin tamaaree zaaruwaa immanaassi kushiyaa dentti oottiis. ha tamaaree aybaa zaaranaase?

cora tarabsiine de'iyo keettan issi qeera naati de'iyaageedi beettoosona ha qeera naati xeelliid de'iyoobai aybee qassi eti uttidoogee aybaa malatiya oydiyan uttidona?

issi keeppe ordde kuttiyaa beettaasu ha kuttiyaakka de'iyo heeran dumma dumma maatatikka beettoosona ha kutteessi meray aybaa misatii

isi keehippe puulatti uttida qumai beettees ha qumatussi daro cora sunttatikka beettoosona. hagee uttidoogee ayban uttide?

qissi kehife puulatti uttida wulaitta keettai beettees aappekka qassi ya baggaara xeeliyoode dumma dumma mittatikka beettoosona. ha keettai ibissi maaddii?

Cora donati, hegeetikka lo"onne giiggidi liiqiidi uttida biittay de'iyo heeran doossona, he diyossankka dumma dumma bonccoy a yuushuwan beettees.

issi kaamee ogeera ha yiiddi diyaagee beettees. ha kaamiyaappekka ha baggaara naa'u asai tohuwan yaa'emettidi biiddidiyaageeti beettoosona. qassi ha kaamiyaasi merai aibaamastti?

dirssaappe sobaggaara cora miidati beettoosona ha miizatussikka meray aybaa malatiye etussikka qassi maadoy aybee

issi kaamiyaa ogiyaa bollan ekqida dumma dumma manddariyo miishshati beettoosona. ha miishshatuppekka kaamee biskkiliitee de'ees. ha biskkiliitiyaa go'aikka aybee?

giya garssan kushe hiilati medhdhidi ehido miishata shammanaassikka asati shiiqi uttidosona. ha kushe hiilati medhdhidi ehiido miishatussi qooday woyse?

issi heeran baaso gidiya shuchchaa tokettidaagaa anjjissanaassi yiida cora asatikka beettoosona etussi qooday aapunee

inssi naa"u yelaga naati beettoosona etu garssaankka qassi issoi xoqqu giidi deyaagaa issoi qa aappe guuttaa guuxxiyaagaa etikka qassi naa'ay kushiyaa oyketti eqqidosona. eti ha saatiyan oottiidi diyoobay aybe?

issi dumma dumma haattaa ushsha uyiyoobata bayzziya suyqqee beettees ha suyqee son karenkka bayzziyoobati de7oosona qassikka aappe sintta baggaara beettiyaagee aybbe

qoca garssan baizetii diddiya maxinee beettees ha maxinee baizeti diddiyaagaassi bollaara a makkiyo miishshatikka beettoosona ha miishati qoodan woise?

Suuqiyaa Karen asaa masatiyaa miishshay oosettidaagaa kaqettidi uttida maayoy beettes. Haa maayoy ayibippe meretti gikko dumma dummaa gaden tokettidi kiyida puuttuwappe maashiniyan woykko paabirikkan gelidi maayuwaa kiyidi merettiis.

issippe gididi cora asay qumaa miididdiyaageeti beettoosona hageetikka miidi de'iyo qumaassi qomoy woykko meray aybaa masatii qassi eti kushiyan oykki uttidoogaassi sunttay aybaa geetettii

Keehippe aaho dembban lo77iya heeran issi yetanchchai eqqidaagee beetees. ha yetanchchai oikkidobai aibee ayyo merai aibaa malatii?

ha sohuwan de'iyaagaassi aappun qommo meray de'ii qassi ha meratikka qoodan aappunee?

Yelaga naati issippe gididi issi wiigiyan uttidoosona ha uttira naatikka wolaytta wogaa maayuwaa mayidi ufayttiddi miicciiddi beettoosona hageeti aybaa xeelliyaagaa baggan miicciiddi diyona

Issi xoqqa sohuwappe duge goggiyaa soosoy beettees. Qassikka appe sintta baggaara wodday miido sohoykka beettees. Ha wodday miido sohuwaa woykko heeraa ayba giidi xeesiyo?

keehippe cora asati issippe gididi uttidosona ha uttida asatuppekka guyyeera eqqida asatikka beettoosona ha uttida asati maydoy wolaytta wogaa qonccisiya wolaytta maayuwaa maayidi uttidaageeti beettoosona. etikka qassi qoodan aapune?

cora asay woossiyo keettan eqqidaagee beettees hegeetuppekka qassi yaa baggaara xoqqi haasaara eqqida asatuppe sintta baggaara yaa eqqida yela ganaati beettoosona. etikka qassi aibaa oottiidi de'iyoona?

keehippe coratti eqqida asai beettees. etuppekkaqa ha baggaara kaameekka beettees. he kaamiyaappekka qassi ha baggaara issi yelaga na7ai barkka eqqidaagee beettees. ha eqqida na7ai mayido mayuwaasi qommoi aibaa malati?

Cora asaati issipe gididi geeshshatetta xeeliyaga baggara ogiya bollan deiya issi issi giggenabati bantta oyqqido puuxani issi heeraa shiishidi xuugana hanosona. Hegetikka kattamasi lo'onee woykko geeshshabata oottidi beetosona..

naa''u yalaga naati banttaagaa zokkuwaa zokkuwaara gatidi ottidosona qassi etikka bessiididiyoogee banttaagaa keyippe lo''iya hanotan darettidi uttida binnaanaa bessiidi beettoosona ha binnaanay ayba meraa malatii

ha shooqa garssan aappun asati beettiyoona he asatuppekka qassi issinna kushiyaa huuphiyan wottada aibaa xiillai day?

yettanchchati issippe gididi beettoosona. ha yetanchchatikka wolaytta wogaa qonccissiya wogaa maayuwaa maayidi bantta kushiyan xam'aa oykkidi duriiddi beettoosona.

ha sohuwaa xeelliyowode ajjoora geetettees. ajjoorankka naa"u haatati bollaffe keehippe xoqqaappe duge wodhdhiyaageeti beettoosona hegaappekka qassi simmi wode ha baggaara naa"u asati hafinttaara eqqidaageetikka qassi beettoosona. etikka qassi issina maccaaro issoi attomaagaa issippe gididi qoomettidi beettoosona.

issi goshsha sohuwan woykko gaden zeretiti diccidi de'iya carshsha giddon carshshaae caaridaagaappe ayfiyaa maxiya asati beettoosona. haasatu qooday aapune?

issi aaho gadiyan toketti uttida uuttai beettees. ha uutai toketti uttido heerai keehippe lo77iya hanotan bul77ettidaagee beettees. ha uutaassi merai aibaa masttii?

issi naa"u asati beettoosona. haasatikka wolaitta wogaa durssaa duriiddi beettoosona. etuppekka qassi issi na maccaaro issoi attumaagaa eti naa"aykka mayido maayuwaasi meray aybaa missatii?

issi keehipfe lo'iya woosiyo keettiyaa beettoosona. ha woosiyo keetti karen cora asati eqqidosona. ha eqqida asati ka uikkidi uttidoi aibii?

issi goggiyaa shaafay beettees ha goggiyaa shaafankka daro azai bantta mayyuwaa bantta bollaanne bantta de'iya miishshata meecciidi giyoogee beettees ha shaafan banttabaa meecciidi asaa qooday aafune

issi suure deelle uttida haattay beettees ha haattaappe miyye baggaarakka shuchchati ne hara harabati de'iyoogeekka beettees qassikka ha shuchcha baggan haatta anggelanaawu haniya do'ay aybaa geetettii

peehiippe qoodan daro oydee beettees. ha oidiyaappe qassi yaba gaara saaxineekka beettees.ha oydiyaassinne ha saaxiniyaassi merai aybaa malatii? qassi aassi maadoi aybee?

asaykkattaa kattanwau go'ettiyo woikko kattaa bolla nu gujjiyo qimamee beetees hagaa sunttaykka shunkkurttiyaa qassikka a go'ay aybee aybee?

issi daayi uttida mittai beettees. ha mittaa peqa qassi yabaa gaara biiddi de7iya isi nai beettees. hena7a feqa qassi yaabaa gaara keettai beettees. ha biiddi diyaa nai awa bii?

issi keehippe giigenna heeran giigenna haattai beettees haataa piyya baggaara kaha baggaara de'iya doozay beettees. ha doozaasi meray aybaa malatii?

cora asay woykko keehippe daro asay yuuyi aadhdhidi eqqidaageeti beettoosona ha eqqida azatikka issoy issuwaara qoomettidi giddo sohuwaa mela boota oottiisona ha mela bootay ayba geedettii

cora asay ashuwaa bayzziidi diyaagee beettees ha ashuwaa bayzziidi deya asatuppe issoy kushiyan moobaaliyaa oykkidi uttiis ha ashuwaassi meray aybaa malati

badala garssaara issi oiddo asati beeddi beettoosona haasoottatoppe qassi guyye gaxaara de'iyaara issinna maccaaro iippe qassi sintta baggaara issioi de'iyaagee mairo mauwaasi merai aiba malati

cora wolaytta wogaa maayuwaa maayidi eqqida elaga naati beettoosona. ha eqqida helaga naatuppe guye baggaarakka mittati de'oosona. Qassi ha eqqida naatu kooday aappunee?

luuxeta keettan uttidi issi cora naati beettoosona etika qassi aibaa oottiiddi beettiyoona etuppekka qassi ya baggaara aybaa malatiya maxaafay de'ii

qoodan cora miizzati beettoosona. qassi eto matan eqqidi de'iya asai mayido maayuwaassi merai aibaa malatii qassi ha miizzatikka aibaassi maaddiyoona?

issi kaamiya ogee beettees. kaamiya ogiyaappe kushachcha baggaara eqqida asatikka de'oosona. azatuppe sintta baggaara keettai keddees ha asatu qooday aapunee?

cora asati bantta kushiyan dumma dumma ba oyqqdi eqqidosona. etappe sintta baggaarakka daro orde diccida muuzetikka de'oosona. ha eqqida asati oottiyo oosoy aybee woy eti aappunay bantta qooda?

issi yelaga na'ay badala garssan eqqidi haa simmidi xeeli didaagee beexxees hana'aykka qassi badala garssan aybaa oottidid ikka qassi ayba malatiya maayuwaa mayidi eqqide?

toho kuwaaziyaa kaa'iya kaasanchchati beettoosona. ha kaasanchchati qoodany aapunee? eti ka qassi kaa'idi diyoobay aybee?

isi miziyaa orooto garssi qooriyaa yeggada haattaa uyaidda beettoos iippe ha baggaara naa"u kanati beettoosona. ha miziyaa uyaidda diyoobay aybe?

Hagaa be'iyode ha bootay qol'uwa. Hegankka de'iyabati budeena tiggiyo bashiyanne oyddiyanne dumma dummabati ha boottan de'oosona.

phira asai yumburushiyaa koiro gallassan geliiddi de7iya aagaa asai xeelliiddi beettees haggeetikka qassi aibaa ootiiddi beettiyoona

issi wolaytta wogaa maayyoy minjja sohuwan woykko qosiyo sohuwan de'iyaagee peettiis ha sohuwoykka daro adussa wodiyaa taggissanun danddayettees ha qotiyo sohuwoy aybaa geetettii

Issi gaammo meran yuushoi diretti uttido sohoi beettees ha direttida uttido sohun cunkka gaamotu misilee de'ees. Qassikka ha sohuwaa woykko ha heeraa woygidi xeesettii?

issi keehippe guutta na'iya beettoos. ha na'iyaakka qassi lo"iya ba binnaanaa darissada qassi ha darissido binnaanan wottidoogaa sunttai aibaa geetettii?

keehippe puulattida keettai beetees ha keetta garssankka wigen asay uttiyo oydee beetees ha oydiyaassikka meray aybaa milatii

issi yelaga na'iya keehippe xoqaappe duge wodhiya haattay de'iyo heeran eqqidaara beetawusu. ha eqqida na'iyya maayido maayuwassi meray aybaa malatii?

issi maayuwaa sikkiyoosan woykko maayo keettan sihettida maayoy beettees ha maayoykka asa misiliyan eqqidabay de'ees ha asa leemison eessiyoobaa sundtay aybe

zallaqa abbabe karen eqqida yelaga naati maaccaynnee attumay beettees ha yelaga naati eqqidi allaattiidi woykko phoocamiidi de'oosona ha eqqida asatu qooday appunee

issi keettaa giddon xoqqu gii meretti utteda sootun eqqida cora asati beettoosona ha eqqida asati dumma dumma meerai de'iyo maayota maayisona ha eqqida asatu qoodai woikko paydoy aapunee?

Issi pooletti uttida keetai beettees. Ha keetta garssan de'iya asai utti ekkiyo oideekka beettees .Ha oidiyaassi merai aib malattii?

woossiyo keettan uttida cora asati beettoosona. ha cora asatuppe baggay uttidaagaa issoi qassi eqqidaagaa. ha eqqidaagaasi meray aybaa malati?

deyaa garssan asaassi lambba baizzididdiyaa issi yalagan na'ay beettees. ha na'ay baizziidi de'iyo heeran aappun asai de'ii?

Wolaiytta moottaa kawotettaa issoy issuwaara gaaytotettaa gadaawaa ato/mantta taaddassa tamazggaana tantu uttidaagee beettees. Ha tamaazggaana oosoykka aybee?

yelaga naati issippe gididi diyaageeti beettoosona. ha yelaga naatuppe sintta baggaara issoy uttiis aappekka qassi guyyeera cora asati eqqidosona eetikka qassi mayiido maayuwaasi merai aibaa malatii?

issi qarxxan deretti uttida sootun cora asati beettoosona. ha asatuppekka maccaasai bantta kushiyan aibakko oiqqiisona. ha shiiqida asatu qoodai aappunee?

toketti uttida mitaa garssan issi macca na'iyaa eqqidaara beettoos ha macca na'iyaaka maayiya eqqido maayuwaassi meray aybaa massatii

Cora asati giya garssan uttidi dumma duma baayyo de7iyaabaa giya ayiidoogaa baizziidi beettoosona. ettu garssan issi qeeranaaikkaa baggaara ya uttidaagee beettees. etikka qassi baizziidi diyoogaassi sunttai aibaa geetettii?

issi yalaga naati issippe gididi eqqidaageeti beettoosona. etuppe guyyeera dumma duma doozatikka beettoosona. ha naati maayi uttido maayuwaasi merai aibaa malatii?

Issi yelaga na'aay haattaappe hafintta baggaara uttidi hefintta baggaara bollappe duge wodhdhiya haattaa xeeliiddi beettees. Ikka qassi uttidoy hafinttaana. Aybaa oottiiddi uttide?

ogiyaa pittiidi diyaageeti beettoosona a asatikka naa77ati ha baggaara yaa simmidi eqqi gidosona mela hankko asay ubbaykka banttaagan kushiyan puxa oykkidi ogiyaa pittiiddi beettoosona.

issi bitanee bitanee booraa waaxxi goyiidi beetees. ha goyiyo booratu meray issoy karetta issoy zo'o ha goyiya bitamnee aybaa zeranawu goyii?

Amaaratto qaalay doona pogettawu maaddiya maxaafa geetettidi oyddantta kifilliyaa luxanchchatuyyo luxanawu giigidi imettoogee beettees. Ha maxaafaa go'aykka aybee?

inggilizato doonaa toophphiyaa luuxanchchatuyyo hiigi uxxidi nettida maxaafata ha luxanchchatikka koiro kifiliyaa luuxiaageeta ha maxaafay ha luxanchchata ayban go

wuiigen sa7an de7iya koxee beettees. ha koxee asai bawu de7iya miisha giidi oikkidoogaappe issuwaa ikka qassi aibaa oottanaassi maaddii?

issi coraasai issippe gididi eqqidaageeti beettoosona ha coraasatikka wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayi uttidaageeti beettoosona ha asatu garssan issi giddo ginan de'iyaagee haa simmidi xeelli direes i xeellii diriyoobay aybee

issi aaho gadiyan toketti uttida carshshay beettees. ha carshshay asaassi ai mala maaduwaa immanau danddayii?

dumma dumma sooni hiitan asay yeggidi xaqqamettiyo miishshati beettoosona . hegeetuppekka qassi borkkotiyoogee kadees. maayi ekkiyo mayo ekkadees ha mayuwaassi meray aybaa misati?

Issi oyddu asati beettoosona. He asatuppekka issi maccaaranne issi attumaagee doosona. Etikka qassi bantta kiyuwan tookki uttido qeera naati beettoosona. Eti mayido mayuwaa meray aybaa masatii?

issi keehippe giigenna ogiyaara yaabi didiya asati qa beettoosona. he giigenna ogiyan issi ogiyaa gaxan uttida issi izaawai beettees. ha izaawaassi oosoi aybee?

issi miishsha bayzziyooson woykko suyqqetun daro zambbeeleti kaqetti uttidaageeti beettoosona ha zambbeeletu qodaykka aapunee

wolaittattuwaa luxiyo maxaafay luxanchchatuyyo giigidi oyddantta kifiliyaa luxiyaa tamaarisuyyo qonccidoogee erettees. ha luxanchchati luxiyo maxaabaa maadoi aibaa geetettii?

kehippe lo'iya heeran isi na'iya coraasai hiippeqa qassi guyyeera de'iyo heeran issi ba kushiyan mitta malatiyaagaa oykkada eqqaasu qassi iifee guyyessa baggaara de'iya asaassi qoiday woysee?

issi ordde mishiiriyaa eqqidaara beettaos ha mishireeppe goye baggaarakka mittatinne hara arabaatikka beettoosona qassikka ha baggaara dirssati de7oosona ha eqqida mishiriyae ai baawoottaida dai woikko i sunttai oonee

issi keexetti uttida keettay beettees aappe sintta baggaarakka meray booxxido haattaa dagayiyo miishshay beettees ha haattaa dagayiyo miishshaa sunttaykka ayba geetettii

issi yalaga na'iya barkka keehippe aaho dembban eqqaasu akka qassi maayido maayoy wolaytta wogaa maayuwaa maayaasu issi meray ay baamissatii

issi heezzu asati giyaa garssan uttidaageti beettoosona. ha asatikka qassi sa'an sharaa hiixxi wottidi ha sharaa bollan qoli uttidoogee aybee? etikka qassi oottiidi diyoobay aybee?

naa''u macca naati beettoosona ha naatikka eqqi agiidi yettaa yexxiidi beettoosona qassi kushiyankka cenggurssa xoqqu oottiyo massaariyaakka oykkidosona etussi meray ayba maasatti

issi yeelagga naati issippe gidiri eqqidosona ha yeelaaga naatikka wolaytta wogaa qonccissiya wogaa maayyuaa mayidaageeti beettoosona etikka qassi qoodan ichchachcha eti banttaagaa kushiyan oikkidoogee ayba mera misatii

bantta kushiyan dullaa oyqqidi yuuyi yuuyiidi goppiiddi de'iya helaga naati beettoosona. ha elaga naati wolaytta wogaa maayuwaakka maayiisona. eti guppiyo gufay aibaa geetetii?

Beni wode wolayittassi kawo gidiya asa. Hegeekka kawo xoona geetettiya asa. Wolayttassi koshshiya xoqqa bootan uttidi wolayittassi aawatidaagaa geetettes.

issi kaamee hinira haa yiiddi beettees. ha kaamiyaappekka qassi ya baggaara naa'u asati yaa biiddi beettoosona. qassi hiniirakka naa'u maccaasati haa yiiddi beettoosona. ha kaamiyaassi maadoy aybee?

giya giddon bayzetti yaabati eetoosona a baizetti yaabatikka tukke xaleta woykko tukki hayssanawu asay maadettiyo tukkiyan yeggiyo miishshata gidiyoogee erettees ha beettiyaagee eta giddoppe oona?

issi mela sohoy beetees ha mela sohuwankka suuppa meliichida maatatinne qassikka ape sintaara diya mitaa sunttay aybaa geetettii?

wolaytta yunbburushiyaa giya malaatay deettees ha malaatay aybaa qonccis woykko qassi aasi maadoy aybee

so garssan uttida naa"u miishati beettooza naageetuppekka boolla baggaara de'iyaagee gitaariyaa geetettees garssa baggaara qassi de'iyaagee cenggurssaa xoqqu oottiyo miishshaappe issuwaa etussiqqa qassi meray aybaa malatee?

aahho dembban kehiippe dumma dumma meran oossetti uttida keetatikka beetoosona. ha keetati de'iyo heeran dumma dumma talggi talggiya maataikkad de'es ha keetaasi merai aibaa malatii?

issi kushiyaa bollan beettiyaabay de'ees ha kushiyaa bollan beettiyaabay asay ba puulatettaa gujjanau woykko bana puulaanau go''ettiyo miishsha ha miishshaa sunttay aybee oona geetettii

dumma dumma maayuwaa maaydi eqqida cora asati beettoosona asati baggati sintta baggaara ziqqasan baggasi gootti ayisi woykko toqqasan eqgiisona ha eqqida asatu ooday aapunee?

ssi issi mela sa'an haattaa duuqqiyo jarkkaanee uttidaagee beettees aappe qa qassi ha baggaara sa'an shuchchay beettees ha jarkkaaniyaasi maadoy aybee

oiddu wolaitta wogaa maayuwaa maayida issi kiittaasa woykko dere asati beettoosona ha wogaa maayuwaa maayida asatuppe naa''u maccainne naa''u attu maageeta gidoosona qassikka issinniya hariyoyyo immiyoobay aybaa geetetti

issi asi ba kushiyan oiqqidi ba gulbbataa bollan zin''issi wottido miishshoy beettees hagee asay puulaa guchcanau woykko allaxxanau wottiyoobaappe issuwaa hagaayyo sunttay aybaa geetettii

issi cora miizzati beettoosona ha miizatikka de'iyoosaappe guyye baggaara naa''u asati doosona etuppekkaka issoy attomaabaa issinna maccaaro eti efiidi de'iyo miiza qooday woise

Kalttay wuyigeeni sa'an de'ees. he kalttay diyoosan xeelliyoode yuushshuwaara asaassi de'iyaa gedee beettees. ha kalttay dumma dumma asay bayoo diyaa buqura giidi son wottidoba.

cora biron keexettiiddi de'iya keettati beettoosona. ha keettatuppe sintta baggaara pude deci uttida zaafetinne dumma duma mittati de'oosona qassikka ha keexettiiddi de'iya keettatu koodai aappune?

giya garssan santtaa bayzaydda diya mishiriyaa beettawusu ha mishiriyaakka santtaappe garssa baggaara yeechaa miccada a yeehcha bollan santtaa qachcha qachchada asaassi bayzzawus ha mishiriyaa maya uttido mayuwa assi meray aibaa malati

keehippe cora asati issippe gididi eqqidaageeti beettoosona ha asatikka dumma dumma wogaa maayuwaa maira asatikka doosona etu garshshankka qassi baassi hanettidaagaa keena maayuwaa mayidaageeti doosona etussikka qassi qooday owyse

Uuttay lo"onne giigida heeran woykko micettida dembbaan lo"o gadiyaan oosettidi uttiis. hageekka yafaraa woykko maaraa naangidi tokettida uuttaa.

yelaaga naati issippe gididi keefe lo"iya heeran eqqidaageeti beettoosona ha yelaaga naatuppe sintta baggaara issoi toho bollan eqqiis anaarakka qassi matan issi qeebara na'ay eqqidaagee beettees ha eqqida asa qooday aapune?

issi yelagana iyaa barkka eqqidaara beettoos akka qassi wolaitta wogaa qonccissiya wolaitta wogaa maayyuwaa maayyada eqqidaara beettoos. ha eqqidaarippe sintta baggaara diyaagee aybee ayyo maadoi qassi aybee?

issi issi yettanchchai issi kaamiyaa matan eqqiis. ikka qassi kushiyan aibaa oiqki uttite aa siqqa qassi mayuwaasi merai aybaa malatii?

heehippe aakki uttida doozay de'iyo heeran heezu kaamee yaabiididiyaagi beettees ha kaamee biiddi diyoosai awee?

coraa miizzati ba gaaxatan gaaxatan eqidi issotussi issotussi oosettida gapatan maata yeggiin miidi beettosona. hegeetikka lo''onne giigida keettan doosona.

issi puulatti uttida keettan keeippe lo'iya sohoti beettoosona hageetikka de'iyo sohotun aiba aybaa malatiya miishati beettiyoona?

cora miizati issippe de'iyaageeti beettoosona ha miizatakka qassi oikki uttida sintta baggaara de'iya cora asai beettees. ha miizatussi maadoi ay bai?

issi sohuwan qoodan corida asay beettoosona. ha eqqida asatuppekka baggati wogaa mayuwa mayidi wogaa durssaa duriyageeti beettoosona. ha wogay awa biittaa woge?

luxeta keetan issippe gididi cora naati uttidi nababuwaa naababaedi beettoosona etikka qassi qodan keehippe cora etikka qassi issoi issoi aiba mera maayuwaa mayyi uttidona?

keefi isi giigenna heerai beettees. ha giigenna heerankka dumma woddai yiidi muuziyaanne dumma dummwa doozata onggidoogee beettees. ha ullida doozaasi merai aibaa malati?

heezzu asati issippe gididi bantta kushiyan puuteta tookiidi beettoosona hageetikka tookiiddi diyo puutee aibaassi maaddiyaagee?

cora asai woikko dere asai dumma dummabaa bantta kushiyan oiqqidi himettiiddi woikko haasayiddi de7iya asati beettoosona. ha asati woikko bantta kushiyan oiqqidobai aibaa geeteetii?

issi luuxettaa karen luxiyaa luxanchchati issippeshiiqidi uuttidaageeti beettoosona. qassikka etappe guye baggaara ertta elida haawatinne aahati de'oosona ha luxanchchati aibaassi uttidona?

keehippe lo"o puulan giigi uttida dirssatinne so baggaara de'iya keettati beettoosona ha keettaikka dumma dumma lo"o qumai kayyo so gidiyoogeekka erete ha qumai ka'iyo so aybaa geetetii

wolaytta asay wogaa durssaa duranawu go'ettiyo miishshai beetees ha wogaa durssaykka bantta doonan punniiddi go''etiyoogaa ha punniiddi go''eiyoogaa sunttay aybe

issi dooretti uttida ailinddiyaa komida haattai beettees. ha aataappe ya baggaarakka qassi issi kaamee beettees. he kaamiyaappekka qassi ya baggaara eqqidaagee issi aasaiy beetees. ha asai maayuwaasi mera yaayabaa malati?

cora yelaga naati issippe gidii diyaageeti beettoosona ha yelaga naatuppe baggay uttin baggay eqqin haa simmidi xiilloosona etikka qassi qoodan aappunee

issi cora asay beettees. ha cora asaappekka baggay eqqiis. baggay uttiis. etikka qassi isi mati keexeti uttida kiittaappe sintta baggaara doosona. eti oottiidi diyoobay aybe?

keehippe lo'iya keettaa keexiidi de'iya asati beettoosona. ha keettaa keexiiddi de'iya asati bollan aybaa oottiiddi de'iyoona?

dumma dumma hiillati bantta kushiyan medhdhido so miishati beettoosona. ha miishatuppekka qassi yaba gaara de'iyaagee xoqqu giidi beetees. haba gaara diyaagee aappe ziqqi giidi beettees. ha ubbaassi issippe xeelliyoode mera aybaa malati?

Keehippe wogga kaame eqqiis. ha kaamiyaasi meray adi'lle ciishsha karetta woikko zo7o a bolani kaqettida uttida boottatikka beettoosona.

bootta meran keexettida keettai beettees. ha bootta meran keexettida keettaa giddon dumma dumma asay uttiyo oyddettinne harabati beettoosona. ha keettaa sunttay aybee?

bitane issoy baassi de'iya dorssiyoonne he dorsseessi de'iya maraa ekkidi qocaa yis. ha bitaneekka yiidooge dorssiyo bayizzanaassa. qassi he dorssee heerankka dumma dumma dorssaa oyikkidi shammiyaanne bayizziya asati beettoosona,

keehippe puulatti uttida keettai beetees. ha keettaassikka so garssan de7iya dumma dumma asai utti ekkiyo oidetikka beettoosona. ha oidetussikka merai aibaa malatii?

issi asay ogiyaara barkka haa yiidideyaagee beettees i yiyoode aappe sintta baggaara issi adussa mittaikka beettees ha bitanie mayido maayuwa meray ayibe

daronne cora asay giyaa yiidi dumma dumma baayo de'iyaamiishshata bayzziidi beettoosna. hegeetu garssanikka dumma dumma oychchiyaa bolla gidiyaa asati oychchiidi beettoosona.

yan bayzayidda de'iya mishiriyaa beettoos. ha mishiriyaakka bayzaida deyiyoobai issi issi sharan de'iyaagee aybaa geetettii? aassi qassi maadees

issi naa'u eqqida asati beettoosona ha eqqida asatuppe issoy massaariyaa woikko yettau maaddiyaabaa kaa'iyaagaa qassi issoi yettanchchaa ha yettanchchaa sunttai oona?

gaabiyaa maayidi dirssaappe sintta baggan eqqida naa"u asati beettoosona ha asatikka naa"ay bantta siiquwaa bessanaayyo issi buliyaappe ganxxiidi de'iyoogee beettees ha eti ganxxiyoobay aybee?